Ndjino ofanditha moka tamu ulikwa mu na okaradio ka li ke na oodola dhaNamibia omathele gahamano noodola omugoyi, ihe ngaashingeyi oke li kofanditha ka ninga oodola dhaNamibia omathele gane noodola omugoyi nomugoyi.

Omusamane nguno ta monika miimaliwa. Iimaliwa ano ohatu yi longitha, okulanda iilandomwa oshowo iilandithomwa yetu moshilongo.

Mpano otapu monika uukalata wuli uyali. Uukalata mbuka owo Standard Bank , ngele wa kala una uukalata mbuka uyali oto kala to landa iilandomwa yoye mositola wunasha iimaliwa peke, oto landa to longitha oka kalata.

OFirst National Bank oyo ombaanga yotango yopashigwana moNamibia. Ombaanga oyo hatu longitha okukwatela ko iimaliwa yetu uuna inaatu hala okukwata iimaliwa toyi siikilila megumbo, oho fala kombaanga.

Ethigathano linasha nokutotapo omapungulilo kombaanga yoStandard bank to pewa okakalata koye, opo vule okwiisindanena ombaki yoToyota.